How we go take save our water The water wey we dey drink. How we go take do make the water no get diseases inside. The water wey we dey drink we suppose keep am safe,. because if the water dirty dey inside e dey cause sickness well well for body. Dat water dey cause e dey cause wetin dem dey even call cholera, because some water wey no good if you take am, e go cause you different different disease for body, different sickness. You go come dey sick dey sick dey sick dey sick. You go dey go hospital. Some people dey even kpai. Some people dey die because of the water wey dem dey take. So how we go take stop dis dirty water be sey, make we no dey drink water wey we dey see for road. Some people go just see where small river dey, carry the water dey drink. And dat river you go see people dey come dere dem dey bath. You go see some dey even dey shit dey put for dere. People go still dey take am, you see some na animals ey inside the water dey pass. They go still carry am dey drink. Make we stop am. If we wan drink water, make sure sey you boil the water. Make you boil am well well. Allow the water to cool. Den you go drink am. All the yama yama wey dey inside go die.